Igwinyiso remene-mene, vantu vanosisa kuti payani petinozwa nyama dzedu dzeipanda hai, tinosisa kuenda kuzvibhedhlera tohloyiwa kuti chingaa chiini chakonzera zvona izvozvo.

Igwinyiso remenemene hosha inosisa kurapika panemukuwo kuti urapwe hosha mukuwo uchiripo unosisa kurambe uchienda kuzvibhehlera kuringirwa ngazi yako.

Chokwadi chemandorokwati, muntu auonekwi hosha ngemaziso, asi muntu unosisa kuenda kuchibhedhleya, koramba weivhenekwa ngazi yako mukuwo ngemukuwo.

Igwinyiso remenemene hosha dzinosiyana mukati mwendaramo dzeevanhu uye hosha dzinokonzerwa ngezviro zvakasiyanasiyana asi munhu ukazwa kuti unehosha unosisa kuenda kuchibhehleya.

Hosha dzinodai kusiyana mukati mwentaramo dzeantu. Vantu vanosise kuenda kuchibhedhleya ponapo pavanenge vazwa nyama dzavo dzeipanda kuti vaende kovhenekwa kuti chingaa chiinyi.

Zvemenemene hosha dzinobasiyana mukati mwendaramo uye hosha dzinotapuridzwana ngezviro zvakabasiyana ngekuti kunehosha dzinotapuridzwanwa kubudikidza ngepabonde pemene.

Igwinyiso remene mene hosha dzinodai kusiyana mukati mwendaramo dzevantu. Asi isusu vantu tinokurudzirwa kuti tiende kuchibhedhlera pona apapo kuti tihinwe hosha.

Gorero kune hosha yakaita mukurumbira wekutapurudzana kubudikidza ngemhepo. Vanhu vazhinji vakapera kufa asi vaikasira kuenda kodetserwa kuzvibhedhleya vaipona.

Mutombo yakanaka maningi ngekuti inotibetsera kuti tirwise hosha. Hosha chiro chinoita kuti mwiri wedu upande apo patingadai tisina kuzvifungira.

Igwinyiso rememene mene .Hosha dzanyamashi dzasiyana ngehosha dzekudhaya. Nyamashi tinoona kuti hosha kune dzinokona kuuraya maningi vantu kuburikidza ngekutapurudzana.

Hosha dzinouya ngemhando dzakasiyana siyana ngekuti hosha dzinobata muntu weshe, vantu vanosisa kuramba veingwarira utano hwavo kuti vakone kurwisa hosha.

Hosha dzizhinji dzinoita zvekutapurirwana kuburikidza ngebesha kana kuti ngepabonde hosha idzi dzinosisa kudzivirirwa kubudikidza ngekudzidziswa kwatinouta kuzvibhedhlera.

Igwinyiso remene mene vantu tinosisa kuguma kuzvibhedhlera ponapo patingadayi tafungira kuti tingadayi tine hosha ingada kutimomotera kuti tinohloyiwa ngeunoziya ngezvazvo.

Igwinyiso remene mene tinoringira kuti mukati mwendau dzatingadai teigara mune zvibhedhleya zvirimo. Izvi zvinoita kuti muntu weshe adetsereke pona apo panenge eida rubatsiro.

Utano hwevanthu hwakakosha maningi ngeiyi ndaa zvibhedhleya zvinosisa kungezviri pasinde ngentaraunda dzingadai dzeigare vanthu kuti vanthu vasazohamba mumango kutsvaka zvibhedhlera.

Munhu weshe unosisa kuona zvakanakira upenyu kubudikidza ngekuti zvibhedhleya zvinenge zviri padhuze vanthu vanosise kuramba veiguma kuzvibhedleya kohloyiwe ngazi yavo.

Vantu tinosisa kuramba teienda kuzvibhedhleya. Ngekuti kuzvibhedhleya ndiko kwatinorungirwa ngazi yedu. Kuti tibhuirwe kuti tichiri vatano ere, hatina hosha inopena patiri ere.

Muntu unosisa kunge eigara padhuze nechibhedhleya. Ngeiyi ndaa vechibhedhleya vakaona zvakanaka maningi kuti vaake munharaunda dzinogara antu. Kuti vantu vasazohambe mumango mukuru.

Igwinyiso remene-mene, tinoringira kuti, zveutano zvakakosha maningi mukati mwentaraunda dzetingara, uye zvibhedhleya zvinosisa kunga zviri padhuze nendau dzatinogara kuti tikwanise kudetsereka.

Ndau yega yega inosisa kuva nechibhedhleya chiri pasinde payo izvi zvinoitirwa kuti vanthu vasazohambe mimango mikurutu kutsvaka chibhedhleya.

Muntu weshe unosisa kuona chibhedhleya mukati mwemiganga waangadai eigara. Izvi zvakakosha maningi ngekuti vantu aasizi kufa kubudikidza ngenyaya yekushaye chibhedhlera.

Mukati mwentaraunda dzatingadai teigara antu vanosisa kuona zvibhedhleya pasinde kuti vahinwe. Uye vanosisa kuona mvura yakachena kuti vasabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene mene kudhaya kwemene zvibhedhlera vantu vaihamba mimango mikuru izvo zviye zvakashata muntu waifira murodhi asi nyamashi tinoona zvibhedhlera zvadira mukati mwemuganga.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwendaramo dzedu tinosisa kuziya maningi ngendaa dzengoko. Kuti ngoko yedu ine utano ere nekuti ndizvo zvinota kuti muntu asaneseke kugarisana nevamweni zvakanaka.

Hutano hwe ndxoko hwaka kosha maningi mukati me ndaramo dze vanhu ngekuti utano uhu huno ita kuti muntu akone kuzozvi shandira mishando ye nyara dzake uye akone ku garisana ne vamweni zvakanaka.

Zvibhedhleya indau yakanaka maningi, ndau iyi inosisa kudetsera vonavo vangadayi vawirwa ngehosha dzakasiyana-siyana. Ngekuti kundau kona uko, kune madhokodheya ariyo anodetsera.

Zvibhedhleya indau yakabanaka yambo, ngeyiyi ndaa muntu tinosisa kuramba teyienda kuzvibhedhleya kuti tivhenekwe ngazi yedu, iwonekwe kuti yakachena ere.

Tikaringira mukati mwezvibhedhleya, tinoona kuti mundau iyi, munoshanda vantu vaneruzivo ngezveutano. izvi zvakabaatinakira yambo, kuti tinodetsereka.

Tikaringira mukati mwezvibhehleya tinoona kuti munoshanda vantu vakawanda maningi. Vantu ava vanosise kutidetsera ponapo patinenge tawirwa ngehosha.

Igwinyiso remene-mene, tinoona kuti mukati mezvibhedhlera mune vantu vanoziya ngezvemitombo dzakasiyana-siyana. Vantu ava vakabanaka yaamho ngekuti vanotidetsera.

Gwinyiso risina muthuso ngerekubhuirwa kuti munthu ukarwara, unosisa kuenda kuchibhedhleya kuti uende kohloiwa, kuti ungadai weirwara ngezviro zvakadini mukati mwenyama dzako.

Tikaringira nyamushi mukati muzvibhehlera mune vanthu vanoziya ngezveutana. Vanthu ava vanosisa kutidetsera pona apo patinenge takamomoterwa ngehosha.

Nyamashi unouyu tinorengira kuti mukati mwezvibhedhleya munoshanda vantu vakawanda maningi. Vantu ava vanosisa kuti detsera pona apo patingadai tavirwa ngehosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo.

Mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti munoshanda vantu vakawanda maningi uye mishando yavo yakabaatikoshera mukati mwendaramo yedu ngekuti ndiwo vanosise kutibetsera ponapo patinonga tawirwa ngehosha.

Ngendaa yekuti zvibhedhleya zvakadira mukati mwentharaunda dzatingadai teigara vanthu avasizi kutka kuendako ngekuti vanenge veida kudetserwa zvakawanda.

Tikaningira nyamashi unonuyu tinoona kuti kuzvibhedhlera kune vantu vakawanda maningi vanoshandeyo ngekuti vanenge veida kuita mishando yakasiyana siyana inoitwa kuzvibhedhleya.

Igwinyiso remene mene ndau dzezvibhedhleya indau dzisizi kujairika asi vantu tikazwa nyama dzedu dzeipanda tinosisa kuenda kuzvibhedhleya kuti tinohinwa hosha ingadai yeikonzeresa.

Zvemene-mene, muntu ukaenda kuchibhedhlera unoguma wovhenekwa ngazi yako kuti vakubhuire ungadai usina hosha here ingadai yeipona mukati memutumbi wako.

Igwinyiso remene mene kuzvibhedhlera indau iyo yatinosisa kuguma ponapo patinenge tawirwa ngehosha mukati mwendau dzatingadai teigara.

Nyamashi unowu tinoona kuti zvibhedhleya zvadira mukati mwemuganga watingadai teigara. Izvo zvinoitirwa kuti vantu vasazofa kubudikidza ngekushaya zvibhedhlera pasinde.

Tikaningira nyamashi unowu mukati mezvibhedhleya tinoone kuti varumbwana vazhinji avadiwi kuti vapinde muzvibhedhleya ngendaa yekuti anozobatira zvirwere .

Mukati mwezvibhehleya tinoona kuti munoshanda vantu vakawanda maningi. Kune vanoita zvekutyaira movha idzo dzinouye kunotora vantu vanenge vasikachakoni kuhamba mukati mwembuzi dzavo.

Igwinyiso remene mene mukati mwezvibhehleya tinoona kuti ndimwo mune vantu vanosise kutidetsera pona apo patienge tazwa hosha dzingatinesa.

Igwinyiso remene mene muzvibhedhlera indau iyo pona apo patinonzwa tingadai tine panopanda patingaenda edu kuti tisvike pakupuwa rubatsiro.

Igwinyiso rememene tinoona kuti mukati mwendaramo dzedu tinosise kuramba teibhuyirwa zvakakoshera ndaramo uye kudzivirira zvirwere.

Zvemene mene mukati mwentaraunda ,vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano .Izvi zvakanaka yaampho, ngekuti vantu vanenge vookona kudziriritira.

Vanosisa kufundiswa maringe ngekuzvichengetedza uye maringe ekuziya utano hwawo kuti hwakakosha pakati penyika. Vantu veshe vanosisa kuramba veifundiswa ngevantu kuzvibhe...

Vantu tinosisa kuziya kuti kudhakwa kwakashata mukati mweupenyu hwedu ngekuti kunoita kuti tisagarisana nevamweni zvakanaka, saka vekuzvibhedhleya vanotifundisa kuti tisabata zvinodhaka.

Tikaringiira nyamashi unowu, tinoona kuti ,mundau dzetinogara kune vantu vanohamba veifundisa maringe ngezvekuchengetedza utano hweduu.

Ngegwinyiso remene utano wemuntu njee hwakakosha maningi. Vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano kuitira ponapo paangarwara ngehosha vazoziya kwekuzvi detsera.

Kuzvikorako kana kuti muntaraunda mwatingadai teigara vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano zvakakoshera utano uye kuti vangatiza sei hosha.

Zvikora zvepadera zvakabaatikoshera yaambo nekuti ndiko kunobva madhokodheya, madhokodheya anozotifundisa maringe ngezveutano maringe ngezvehosha kuti tingadayi teyidzidzivirira sei hosha.

Tikaringira mukati mwentaraunda mukaita hosha yakumba maningi vantu vekuzvibhedheleya vanohamba veifundisa vantu kuti tinorwisa sei hosha yona iyoyo.

Vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano, tikaguma mukati mwezvibhedhleya tinoona mune zvinyorwa zvinofundisa vantu kuti vakone kuchengetedza utano hwavo.

Vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano uye zvakakoshera utano ngekuti futi utano hwacho hunochengetedzwa sei pamunhu. Vanosisa kuzviita ngevekuzvibhedhlera.

Ukaguma mukati mwendau yezvibhedhleya unogona kuona zvikwangwari zvakabanyirwa zvakana izvo zvinofundisa kuti muntu ungarwa sei pahosha dzakasiyana -siyana.

Nyamashi unowu ndaguma kuchibhedhlera ndagumewo ndochoona vantu vairwara ngehosha dzakasiyana siyana veyihinwa hosha dzavo kuti nemadhokodhera.

Zvemene-mene mukati mwezvibhehleya mwakanaka maningi ngekuti tinoona kudetsereka ponapo patinenge tawirwa ngehosha Saka vanhu vanosisa kuramba veienda kundau iyi.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwezvibhedhleya, tinoona ndiko kunosisa kuhinwa vantu ,vanodayi veyirwara, ngezvirwere zvakati kuti kusiyana, asi vanopuwa mitombo kona ikweyo.

Muntu ukazwa panopanda mukati menyama dzako unosisa kudzitora ngetsoka dzako voenda kuzvibhedhleya kunohloiwa. Kuti muntu unga dai unehosha iri ingadai yeipona pauri.

Tikaningira nyamashi unouyu, tinoona kuti kuzvibhedhlera indau yakanaka maningi, ngekuti kuzvibhedhlera kona ikweyo kwakasisa kudetserwa kubudikidza ngemadhogodheya angadai arikona ikweyo.

Igwinyiso remene-mene tinoziya kuti kuzvibhedhleya ndiko kune madhokodheya vanoziya ngezvemitombo dzinoringira kuti ndau iyi onosisa kutidetsera ponapo petingadai tarwara.

Tikaringira mikati mwezvibhedhleya tinoona kuti munoshanda vantu vakawanda maningi vantu ava vanotibetsera. Kuti tikwanise kubhuirwa hosha dzakadai dziri patiri kana kuti todzivirira sei hosha dzona idzodzo.

Ingwinyiso remenemene vantu tinosise kuenda kuzvibhedhleya mukuwo ngemukuwo apo patingadai kuzwa nyama dzedu dzeipanda kuti tiende kunobetsereka pona apapo

Igwinyiso remene-mene, tikaringira mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune vantu vakawanda maningi vanenge veiuya kohloiwa. Ngeiyi ndaa tinoona kuti madhogodheya akabakosha yaambo.

Igwinyiso remenemene tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana kune midziyo yakaita semovha dzinouya dzichitakura vanthu vangadei vane hosha mukati mwendau.

Mwaizviys ere kuti muzvibhedhleya mune vanhu vakawanda vanoshandamwo. Tinosise kusatya kuti tigumeyo ngekuti vanotidetsera vanhu ava uye vanobata anhu ngenyara dzakanaka maningi zvekuti unotofungahe kupetukeyo.

Tikaguma mundau yechibhedhleya tinosisa kuramba teichengetedza ndau iyi kuti irambe yakachena ngekutizvirwere zvinotapuridzwana kubudikidza ngeuchapa.

Chakanakira kuenda kuzvibhedhlera kunohloyiwa ngevhekuti inokona kuhinwa hosha ingadai iri pauri mukuwo uchiripo denta risati ranyanya kukura yambo.

Kuzvibhehleya indau yetinosisa kuguma ponapo petinenga tazwa nyama dzedu dzichipanda kana kuti apo patinozwa tisingazwi zvakanaka tinosisa kugumayo tinohloyiwa.

Igwinyiso remene-mene, kuzvibhedhleya indau iyo yatinosisa kuramba teienda pona apo patingadai tawirwa ngehosha dzakati kuti kusiyana, ngekuti ndau iyi, ine vantu vanoziya ngezveutano.

Muntu ukarwara unosisa kuenda ku chibhedhleya kuti uno ringirwa ngazi yako kuti chingadai chiri chinyi chingadai chaku rwarisa mukati mwe mutumbi wako.

Tikaningira nyamashi unowu tinoona kuti muzvibhedhlera munokonaune mitombo yakawanda maningi asi mitombo yakona ikashaikwa muntu unosisa kuzvitoro zvinotengeswa mitombo.

Nyamashi unowo tinoona kuti mitombo tikaitama mukati mezvibhedheya tinosisa kuenda kunotsvaka mutombo kuzvitoro zvinotengesa mitombo asi vekuzvitoro zvinotengesa mitombo vanotitengesera.

Muntu ukarwara unosisa kuenda kuchibhedhleya wopiwa mutombo kwona ikweyo asi kana kuchibhedhleya kusina mutombo vanokunyorera gwaro rekuti uende kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mitombo ye nyamashi yaka naka maningi ngekuti vantu vanoitora nge mando dzaka siyana siyana kune mitombo inoita zveku bairwa koita mutombo inoitwa kudzodzwa pano panda.

Mitombo yakanaka yamho mukati mwendaramo ngekuti mitombo inosisa kuhina hosha ponapo patingadai taizwa izvi zvinotidetsera mukati mwendaramo dzedu.

Igwinyiso remen-mene, tinoringira kuti mukati mwezvibhedhleya, tinoona kuti mune mitombo yakasiyana-siyana, iyo inoshandiswa nevantu avo ,vanengadai vabatwa nehosha.

Nyamashi naenda kuchi bhedhleya ndine besha raiwa ranesa maningi ndasvika ndika puwa mutombo hei mutombo wakona iwowo uno hinaa besharo ndakuto rinzwira kuretu komene.

Igwinyiso re mene mene vantu vano nasira mitombo vakabai ngwara maningi vantu ava vano nasira mitombo ino shanda zvaka siyana siyana kune vanoita kuti mitombo iite zveku nwiwa.

Igwinyiso remene-mene tikaringira mitombo dzinosiyana mukati mwendaramo dzedu, uye mitombo yatinoshandisa kune vantu vanomwa zuva ngezuva kubudikidza ngehosha yaangadai eizwa.

Ingwinyiso remenemene mitombo inobarapa zviro zvaka siyana yambo, uye muntu unosisa kumwe mutombo ponapo paunozwa kupanda kwenyama dzako.

Igwinyiso remenemene mutombo chiro chakanaka maningi mukati mwekurarama kwevantu ngekuti mitombo inosisa kubetsera apo muntu paangadai anehosha yanodai eizwa .

Mutombo yanyamashi yakanaka maningi, mitombo iyi inoshandiswa kuhina hosha dzakati kuti kusiyana. Mitombo iyi tinosisa kuipuwa ngevantu vanoziya ngezvayo mukati mwezvibhedhlera.

Mukati mezvibhedhleya, tinowona kuti munendawo idzo dzinoshandiswa ngemadhokodheya kuti akwanise kuvheneka ngazi yevozobuyira vantu kuti vangadayi vanehosha iri.

Tikaguma muzvibhedhlera tinoona kuti mukati mwazvo mune ndau iyo inohloiwa ngazi dzevantu kuti zvionekwe kuti vangadai veirarama ngehosha yakadini.

Igwinyiso remene-mene muntu nje unosisa kuramba eienda kuovenekwa ngazi yake kuti abhuirwe kuti ungadai ane hosha iri ingadai yeipona pakati pamutumbi wake.

Igwinyiso remene-mene, kuti mukati mwezvibhedheya, tinoona kuti mune ndau, iyo inovhenekwa nekuhloiwa ngazi yedu ,kuti tizoronzerwa kuti tingadai tine hosha iri .

Igwinyiso remene-mene mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana, inoshandiswa kuti madhogodheya akanise kuhloya kuti muntu uyu ungadai eirwara ngehosha iri.

Tikaringira mukati muzvibhedhleya tinoona kuti mune ndau dzakasiyana siyana idzo ndau idzi ndidzo dzinovhenekwe ngazi dzedu toonekwa kuti tingadai teirarama nehosha yakadini mundaramo mwedu.

Igwinyiso remene mene vanhu vazhinji vanoenda kuzvibhedhlera kuti vaende kooningirwe maringe nezvehutano hwavo. Iyi inyaya yakanaka maningi ngekuti vanodetserwa kakurutu.

Igwinyiso remene mene, tinoringira kuti mwukati mwezvibhedhleya mune ndau idzo dzekuti muntu ropa rako rikatorwa vanoenda naro kuti vaende korihlauya vozouya veitibhuyira.

Vantu vanotya maningi kuenda kuzvibhedhera kunohloyiwa asi inyaya yekunaka maningi kuti muntu pega pega unosisa kuramba weienda kohloyiwa maringe nezveutano hwako.

Tikaringira nyamashi tinoona kuti mukati mwezvibhehleya mune ndau idzo munohloyiwa ngazi yedu kuti dzizotibhuira kuti tingadai tine hosha yakadini pamutumbi wedu.

Mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa kuningira ngazi dzedu kuti vazotibhuira kuti tingadai tine hosha iri inopona mwatiri.

Tikaguma mundau yechibhedhlera tinoona kuti munemidziyo yakasiyana-siyana, iyo inoshandiswa kuvheneka ngazi kanakuhlauya ngazi kuti ioneke kuti ingadai yeipona ngehosha iri.

Tinoringira mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune mudziyo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa kuvheneka hosha dzingadayi dziri mukati mwemutumbi wemuntu.

Igwinyiso remene mene tikaringira mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune zviro zvakawanda wanda midziyo dzinoshandiswemwo kuhloya ngazi dzevantu kuti dzingadai dzisine hosha ere.

Nyamashi unowu tinoona kuti tikaguma mundau yechibhedhleya tinoona mune ndau iyo inoita kuti ngazi dzedu dzivhenekwr tizobhuirwa kuti tingadai tine hosha iri.

Tikaguma muzvibhedhlera tinoona kuti mavinedu ikatorwa nemadhokodheya vanoenda nawo mundau iyo painoenda kohloyewa kuti tibhuitwe kuti tingadah tune hosha iri.

Vanthu vechidzimai vanosisa kuramba veifundiswa maringe ngezveuktano hwevarumbwana uye vanosisa kuramba veienda nevarumbwana ava kuzvibhedhelya kohloyiwa.

Vandu vechidzimai vanosisa kungwarira varumbwana vavo ngeii nda vanosisa kuramba veienda nevarumbwana kuzvibhehleya kuti vavhenekwe kuti vangadai vasina hosha ere.

Hutano hwevarumbwana hwakakosha maningi mukati mentaramo, nekuti varumbwana vazhinji havakoni kubhuya kuti ndinorwadziwa saka madzimai vano sise kuramba veyienda nevarumbwana ava kuzvibhedhleya kohloyiwa.

Utano hwakakosha maningi mukati mwearumbwana, ngeiyi ndaa, vabereki vanosisa kuziya kuti mwana unochengetedzwa sei kuti asabatwa ngehosha dzingadai dzeibata vana.

Gwinyiso remene-mene. Varumbwana vanosisa kubatikirwa ngevabereki vavo ngekuti varumbwana vanobatwa ngehosha dzakati kuti kusiyana saka madzimai anosisa kuvangwarira.

Ngekuti varumbwana vedu havakwanisi kubhuya kuti ndiri kuzwa pakati panopanda ngeiyi ndaa vabereki vanosiso kuramba veyienda kuzvibhedhlera kunoningirwa varumbwana vavo.

Mumukati muzvibhehlera tinoringira kuti munemudziyo yakasiyana siyana inosisa kudetsera vona vanorwara ngehosha dzakasiyana siyana mukati memutumbi wavo.

Tikaguma mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo inoshandiswa nemadhokoteya midziyo iyi yakanaka maningi ngekuti inoita kuti basa remadhokodheya rive nyore kuita.

Tikaningira mukati mechibhedhlera tinoona kuti mune zviro zvakawanda maningi zvinenge zvirimo zvakaita sezvi dziyo izvo zvinoshandiswa kuvheneka ngazi kana zvidziyo Zvinoshandiswa kuchengetedza mitombo.

Igwinyiso remene mene tinoringirs kuti mukati mezvibhedhleya mune midziyo yakawanda-wanda iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuvheneka vantu ngazi dzavo.

Nyamashi unou ndahamba ngetsoka dzangu ndakananga kuchibhehlera andagumapo hai dhokodheya wandivheneka ngazi yangu eishandisa midziyo yaaishandisa inooneka muchibhehlera mona omwomwo.

Tika ningira mukati mezvi bhedhleya tinoona kuti mune midziyo yaka siyana siyana iyo ino shandiswa mwona imomo kuita zviro zvaka siyana siyana asi zvino betsera yambo.

Mukati mwezvibhedhedhleya tinosisa kuendeo kuti tiende kovhenekwa ngazi yedu asi ngazi yakona inovhenekwa kuburikidza ngezvidziyo zvinoshandiswa nemadhokodheya mwona imomo.

Chokwadi chemenemene ngechekuti kuzvibhedhleya kwakabaanaka mukuwo uwo watingadai tawirwa ngehosha, ngekuti kundau iyi hai kune midziyo inoshandiswa kuita mishando yakasi ....

Igwinyiso remene mene mukati mwezvibhedhleya, tinoona mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa nemadhokodhaya, midziyo iyi inoita kuti basa rema dhokodheya rive nyore.

Tikaringira mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune zvidziyo zvakasiyana siyana. Zvidziyo izvi zvinosisa kutidetsera ponapo patinenge tarwara ngekuti ndizvo zvinotibhuira kuti tine hosha iyi.

Nyamashi unouyu tinoona kuti mukati mwendau dzatingadai teigara munezvibhedhleya. Muzvibhedhleya imwona imwomwo mune midziyozve inoshandiswa kuvheneka ngazi dzevantu.

Mitombo inosisa kuonekwa muzvibhehlera ngeiyi ndaa muzvibhedhlera mune mudziyo iyo inosisa kuchengetedza mitombo yakona.

Nyamashi ndayenda muchibhedhlera chiri pasinde nepamuganga wandinogara ndagumeyo ndaona muntu wangaya akakukuwara murenje wapuwa zvidziyo zvekuti ashandise kuti arambe eihamba.

Mukati mwezvibhedhlera tinoone kuti mune midziyo yakasiyana-siyana inoshandiswa ngemadhokodheya iyi inyaya yakanaka ngekuti madhokodheya anotidetsera kubudikidza ngemudziyo dzakona dzona idzodzo.

Muzvibhedhleya tinoona kuti mune zvidziyo zvakawanda maningi zvinoshandiswa ngemadhokodheya, kuti vakwanise kuvheneka ngazi yedu, pona apo patingadai tabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana.

Mitombo yakanaka maningi mukati mwemuntu, asi kuti uzopuwa mutombo, unenge wavhenekwa ngazi yako nezvidziyo zvakasiyana-siyana, zvokubhuyira kuti ungadayi unehosha yakadini pauri.

Igwinyiso remene-mene tinoringira kuti mukati mwezvibhehleya tikagumapo hayi, tinoona kuti mune zvidziyo zvinoshandiswa ngemadhogodheya. Zvidziyo izvi zvinoita kuti mishando yavo ive nyore.

Nyamashi unowu tinoona kuti kuzbibhedhleya kune midziyo yakati kuti kusiyana. Midziyo iyi inosisa kutidetsera ponapo patinenge tagumeyo kuti tivhenekwe ngazi yedu pona apapo.

Mukati mwezvibhedhleya ukagumepo unehosha yakakura hai, vanokupa mubhedha wekuti uvate veikuhina. Izvi zvakanaka maningi ngekuti unonobetsereka mukuvo uripo.

Igwinyiso remene mene tikaningira nyamashi unonuyu tinoona kuti muzvibhedhlera mune midziyo yakawanda zvemandorokwati imweni midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuchengetera mitombo.

Ndakaenda kuchipatara ngeumweni mukuvo ndikagumeyo ndakaona dhogodheya akabata chiro chaiya akabata kwakunditi unze nyara ndikamupa. Bvaavheneka kwakundi bhuira kuti ndine hosha yandinayo, kubudikidza ngechidziyo chona ichocho.

Nge nda yekuti kuzvi bhedhleya tino sisa ku endeyo ko ndhloyiwa kuti tingadai tine hosha iri vanoshandisa midziyo yaka siya siyana kuti vakone kuita zvona izvozvo.

Tikaringira mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa mukati mwona umwomwo kuti izodetsera madhokodheya kuti mushando yawo iite nyore kuita.

Tikaguma mukati mezvibhehleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana. Midziyo iyi inosisa kudetsera madhokodheya kuti mishando yavo iite nyore pona pavanenge veiita.

Tikaguma mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana unweni midziyo unoshandiswa kuti vatarise vandu kuti ungadayi weyirema zvakadini mutumbi wako.

Igwinyiso remene mene mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana imweni midziyo inoshandiswa kuhloyiwa ngazi dzevandu kuti dzingadai dzisina hosha here dzingadai dzeyipona pangazi iyoyoyo.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti vantu vazhinji vanotya kuendemwo asi mwakanaka maningi nekuti munezvidziyo izvo zvatinokona kushandisirwa nemadhokodheya kuti vativheneke ngazi.

Mukati mwezvibhedhleya tinona kuti mune zvidziyo zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa nemadhogodheya. Kuti akwanise kuhlauya kuti muntu ungadai ane dambudziko rakadini kana kuti hosha yakadini inopona mwaari.

Tikaguma kuchibhedhleya tinoona madhokodheya anoshandisa zvimuchini yaanonga ainazvo panyara kuti akwanise kuvheneke ngazi yedu kuti ingadai isina hosha here mukati mwezvibhehlera.

Igwinyiso remenemene tinoona kuti mukati mezvibhehleya mune midziyo yakawanda maningi iyo inoshandiswa kuhloya vantu vangadai vaine hosha dzavanonzwa.

Igwinyiso remene mene tinoona kuti mukati mwezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa nemadhokodheya kuti vakwanise kuhina hosha dzingadai dziri mukati mwevantu.

Igwinyiso re mene mene mukati mwe zvibhedhleya tino ona kuti mune midziyo yakanaka yambo midziyo ino detsera madhokodheya kuti vakwanise kuita mishando yavo pona apo pa vanenge vaka omerwa.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya mukati mwezvibhedhleya yakanaka maningi ngokuti midziyo iyi inoita kuti muntu akwanise kudetserwa mukuwo uripo ngemadhokodheya.

Ndakarumba kuchibhedhlera pona apo pandandazwa mundani ndikagumeyo ndikaona dhokodheya achitora mitombo mune umwe mudziyo waiya urimwo mukati muchibhedhlera.

Vantu anosisa kuenda kuzvibhedhlera ngekuti chirwere hachioneki nemadziso chete vanosisa kugumeyo kovhenekwa nemudziyo dzinenge dzirimo muchibhehleya kuti dzivabhuyire chokwadi.

Tikaguma mukati mwezvibhedhlera mune zvidziyo zvekuti munhu ungadayi akapuwa mubhedha unokone kuisa zviro zvake zvaanenge eida kuisa mukati imwona kuti adetsereke.

Ndakamboenda kuzvigwehleya, pandaka guma kuzvigwehleya vakandibata zvakanaka maningi ,dhongodheya akatora mudziyo wakatora kwakubaya paruoko rwangu kuti akwanise kuona ndingadai ndine hosha.

Ngekuti muzvibhedhleya mune midziyo yakawanda maningi inoshandiswa mwona imwomwo. Midziyo iyi yakanaka ngekuti inoita kuti basa remadhogodheya riite nyore apo pavanenge veishanda.

Tikaringira nyamashi unowu tinoona kuti kuzvibhedhleya kune midziyo yakawanda maningi inoshandisweyo, midziyo iyi inosanganisira mibhedha unokone kupuwa muntu uwo ungadai une hosha yakakura.

Mukati mezvibhedhlera munezvidziyo zvinoshandiswa. Zvidziyo izvi zvakabatinakira maningi nekuti zvinoita kuti mishando yemadhogodheya ive nyore kuita.

Nyamashi unowu tika guma mu zvibhedhleya tino ona kuti mune mudziyo yaka wanda kuti mudziyo iyi ino shandiswa nge madhokodheya kuti vakwanise ku vheneka ngazi dzekupa vantu.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mezvibhedhlera mune midziyo yakanaka yambo midziyo iyi imweni inoshandiswa nemadhokodheya kuti vantu vakwanise kugarira variyo.

Ndakaenda kuchibhedhlera ndine mudzimai wangu, wairwara takagumeyo tochoona dhokodheya akabudisa zvidziyo zvaakabudisa kuti ahlauye kuti muntu ungadai eirwara ngechirwere chiri.

Mitombo yakabaanaka yaamho uye vantu tinosisa kuenda kuzvibhendleya kuti tiende koovhenekwa ngemadhokodheya. Madhokodheya anoshandisa michini kuti vativheneke.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka yaampho ngekuti mitombo iyi inosisa kutidetsera ponapo petingadai tawirwa ngehosha dzakasiyana siyana mukati mwndaramo dzedu.

Tikaringira nyamashi inouyu tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya mune mitombo iyo yatinopuwa nemadhogodheya. Asi tikashaya mitombo iyi tinosisa kuitsvaka mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo.

Ngeumweni mukuwo mitombo inosisa kumwiwa semanyorerwe ayakaiwa ngemadhokodheya ngeiyi ndaa zvinoita kuti vantu vasashandisa mitombo zvisizvo.

Mitombo yakanaka yambo ngekuti mutombo inosisa kuti detsera pona apo patinenge tawirwa nehosha dzakati kusiyana uye tinosisa kuitora mabhuirwe azvinenge zvaitwa kuchibhedhlera.

Igwinyiso remene-mene , mitombo yanyamashi mitombo yakanaka yaambho ,ngokuti mitombo iyi inosise kutidetsera ponapo patingadai tarwara ngehosha dzakati kuti kusiyana. Ngeiyi ndaa tinobaitenda vakaigadzira.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana. Midziyo iyi inoshandiswa kuchengetere mitombo yanyamashi kuti irambe yeishanda.

Nyamashi unoyu tinoona kuti mitombo yaayo vasiyana neyekaretu, mitombo yanyamashi tinosisa kuiona kuzvitoro zvinotengesa mitombo uye tinenge tainyorerwa nemadhokodheya.

Tikaringira mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune mitombo mitombo iyi yakabanaka yaambo mukati mwendaramo yedu ngekuti inotidetsera ponapo patinenge taitire m

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi nekuti mitombo iyi inosisa kutidetsera pona apapo patingadai tawirwa nehosha mukati mendaramo yedu tohinwa.

Ukarwara unosisa kwenda kuchibhedhleya vekuzvibhedhleya vanokupa mutombo uvo vavanoshandisa. Asi vanokubhuira kuti unoshandisa sei, uye kwemazuva manganai veishandisa.

Tikaringira mitombo yanyamashi, mitombo yakanaka maningi, ngekuti mitombo iyi inosisa kutibetsera apo neapo patingadai tawirwa ngehosha mukati mwendaramo yedu.

Igwinyiso remene-mene tikaringira mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti madhogodheya akabata kuti muntu ungadai ane hosha, vanomuronzera kuti amwe mutombo yanyamashi.

Mitombo yanyamashi yakanaka maningi ngekuti yasiyana ngemitombo yekudhaya mitombo yanyamashi tinosisa kuitenga kuzvitoro zvinotengeswa mitombo Pona apo patinenge tazititenge nadhokodheya.

Vantu tinosisa kumwa mitombo dzatinenge tabhuyirwa ngemadhokodheya, tinosisa kuteedzera zvatinenge tanyorerwa kuti timwe mitombo ndiko kuti tikwanise kuhinwa hosha yatingadai teirapwa.

Mitombo yanyamashi yakambaakosha maningi mukati mwendaramo dzedu. Ngekuti mitombo iyi tinoona kuti inotidetsera ponapo patinenge tawirwa ngehosha dzatisingafungiri mukati mwendaramo.

Igwinyiso remene-mene, ngazi yedu inobatwa ngehosha. Ngeiyi ndaa vantu vanosise kupiwe mutombo, kuzvibhedhlera kuti vakone kuhina hosha ingadai irimungazi medu.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka yaamho uye vantu tinosise kutora mitombo iye semabhiirwe azvinenge zvakaitwa nadhokodheya tisazoshandisa zvisirizvo zvatinenge takabhuirwa nadhokodheya.

Mitombo yanyamashi yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inosisa kugara pano tindorera mukuwo dzeshe kyitira kuti irambe yeishanda kuzohina hosha.

Igwinyiso remene mene, tinoringira kuti mwukati mwezvibhedhleya tikagumamo, tinoona kuti kune mitombo yatinosisa kupuwa ponapo patinenge tawirwa ngehosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso remene-mene, mitombo yanyamashi mitombo yakanaka yaambho ngekuti mitombo iyi inosisa kutibetsera pona apo patinenge tazwa kuti nyama dzedu dziri kupanda inosisa kuhina.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi, mukati mwentaraunda dzatingadei teigarava, ngekuti mitombo iyi inosisa kutibetsera ponapo patingadai tawirwa ngehosha.

Igwinyiso remene mene mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi nekuti mitombo iyi inodetsera maningi. Mitombo iyi inosiso kugara panotonhorera mukati mwemhatso dzedu pona patinenge teiushandisa.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka yaambo ngekuti mitombo iyi inobashanda ponapo patinenge tazwa hosha dzakati kuti kusiyana mukati memitumbi dzedu.

Igwinyiso remene mene tinoona kuti mukati mwemizi mitombo dzinenge dzakasiyana siyana kuburikidza ngehosha ingadi yeizwa muntu asi vantu vanosisa kumwa mitombo yavanenge vaziye vamwe.

Mitombo dzakanaka maningi. Kudhaya kwaiya kusina mitombo dziriyo nyamashi ngekuti kudhaya mitombo dzaitsvakwa mushango asi idzi vantu vakudzipuwa kuzvibhedhleya, kunaka kwayo nyika.

Mitombo yakanaka yaamho, asi ngendaa yekuti mitombo muntu unosisa kumwa zveunenge wakabhuyirwa nadhokodheya unosisa kumwa zviri pamutemo.

Ngekuti muntu unosisa kumwa mutombo waanenge apuwa maringe ngemapuirwe aanenge azwi uzomwe nadhokodheya muntu aasizi kujamba mutombo kuumwa.

Nyamashi tinoona kuti mitombo tinoipuwa kuzvibhehleya ngemadhogodheya. Madhogodheya anotibhuira kuti tinoitora sei uye tinosisa kuitora kwemazuva manganayi kuti tihinwe.

Igwinyiso remenemene karetu vanthu vaimwa midzi kana kuti mashakani asi nyamashi unou tinoona kuti nyika yanaka kwaane mitombo yekuti munthu unondomwa pona apo pawarwadziwa wotonyarara.

Igwinyiso remene mene mitombo yanyamashi yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inodetsera pona apo patinenge tashatirwa nehosha ingadai yeitimometera mukati memutumbi wedu.

Igwinyiso remene mene, tinoona kuti mukati mwemutombo dzatinopuwa dzinosisa kuti betsera ponapo patingadai tarwara nehosha dzakasiyana siyana.

Mutombo chiro chakanaka maningi mukati mendaramo dzevantu kuti mitombo inoita kuti reshe kuti pona apapo tawirwa nehosha dzakati kuti kusiyana.

Ngekuti mitombo ya nyamashi yasiyana ne mutombo yekudhaya mitombo iyi inosisa kuti detsera ponapo patinga dai tawirwa nge hosha dzatisinga zii kuti tipone.

Zvemene mene tinotarisa mukati mwemutotbo yanyamashi toona kuti kune vantu vasiri kukona kuishandisa zvakanaka, vantu vona avavo abasi kuishandisa zviripamutemo asi vanoishandisa kuti vadhakwe.

Zvakadini kunaka kuona muntu eihinwa kubudikidza ngekumwa mutombo zvakanaka vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhleya kuti vanopiwa mutombo ngemadhokodheya pona pavanenge vawirwa ngehosha.

Igwinyiso remene mene mitombo yenyamashi mitombo yakanaka yambo ngekuti mitombo iyi inosisa kuti detsera pona apo patinenge tanzwa hosha yatisinga koni kuhina.

Chikwadi chimweni ndechekuti mutombo yanyamashi mitombo yakanaka yambo ponapo patine ge tawirwa nehosha uye inosisa kudetsera muntu weshe anonga aworwa nehosha.

Vantu tinosisa kuenda kuzvibhedhleya ponapo patinenge tarwara. Vekuzvibhendleya vanotipa mitombo yakasiyana siyana inosisa kutidetsera kuti tikwanise kuhina hosha ingadai yeititambudza.

Mitombo yenyamashi tinoiona kuti mitombo yakanaka maningi uye mitombo iyi tinosisa kuipuwa ngevantu vanoziya ngezvayo mukati mwendaramo yedu.

Mitombo inosise kunasirwa ngevanu vanoziya ngezvayo uye izvi zvinotidetsera kuti vantu tikwanise kuhinwa padambudziko ratingadai tinaro.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka maningi. Mitombo iyi inoshanda zviro zvakasiyana-siyana kuhina hosha dzakasiyana-siyana uye inotorwa zvakasiyana-siyana. Kune inoita zvekumwiwa nemvura.

Nyamashi unoyu tinoringira kuti mitombo yaayo yasiyana ngemitombo yange iriyo karetu kedu. Mitombo yanyamashi inosisa kutidetsera mushando dzedu kuburikidza ngekurwisa hosha.

Mitombo yanyamashi yakabanaka yaambo asi vantu tinosisa kutora mitombo iyi zvakanaka zvatinenge tabhuirwa nemadhokodheya tisathutsiridza kuti uite zvinodhaka.

Tingaringira vanthu tinoona kuti atikwanisi kutaura kuti munhtu une hosha kubudikida ngemadziso. Munthu unosisa kuramba eingororwa ngazi yake mukati mezvibehlera .

Tikaringira nyamashi unou tinoona kuti vanthu vazhinji vakarwara vanosisa kuenda kuzvibhedhleya nekuti ndau iyi vanhu vanohinwa kubudikidza ngemadhokodheya ane ruzivo.

Nyamashi ndaguma muchibhehleya ndochoona vanhu vaiya vakaremara ,vantu vachona vaidetserwa kuchibhehleya ngekupuwa midziyo yekuti vakone kushandisa mukati mwendaramo yavo.

Igwinyiso remene-mene muntu ukazwa panopanda mukati mwenyama dzako unosise kuenda kuchibhedhlera kuti unokwanise kuhinwa kana kuringirwa ngemadhokodheya kwona ikweyo.

Nyamashi unou vantu vanosisa kuenda kuchipatara kuti vaihinwe pane kuti muntu upedzerwe nguwa uchienda kuchiporofita unosvika pakufa apa wanga une hosha.

Igwinyiso remene-mene, tikaringira nyamashi unowu tinoona kuti vantu zvizhinji, vanosisa kuenda kuchipatara, pona apo pavanozwa kupanda kwenyama yavo, uye varumbwana vanosisa kuramba veivhenekwa ngazi yavo.

Igwinyiso remene-mene muntu ukazwe panopanda mukati mwenyama dzako unosisa kuenda kuchibhedhlera, Ndau iyi yakabaanaka yaamho ngekuti inotidetsera pona apapo.

Zvemene mene andu tikarwara ngatisarambe tiri pakanyi pedu hai, ngekuti kurwara unokona kutofirapo asi zvibhehleya zviriyo zvinobetsera andu weshe, uye kune wandu wanoziya nezvekudetsera.

Igwinyiso remenemene muntu ukarwara unosisa kuenda kuchibhedleya kuti uyende kunodetsereka, vekuzvibhedleya vanokudetsera yaambo kubudikidza ngekukupe mitombo dzakasiyana siyana mukati mentaramo yedu.

Vantu vanositsa kuziya kuti muntu ukarwara unoenda kuchibhedhleya ngekuti ndiko kune ruponeso .Vantu vazhinji vanopedzerwa nguva yavo vaienda kudzin'anga kusingashandi.

Vantu vazhinji vanosisa kuguma kuzvibhedhleya kuti vanohloyiwa, kuhloyiwa kwakanaka maningi ngokuti unotogara weiziya kuti mukati mwenyama yako mungadai mune hosha yakadai inoraramwo.

Igwinyiso remene mene tikaningira kuti vantu vanorwara vanosisa kuenda kuchipatara kuti vaende kunovhenekwa ngazi dzavo vakagumeyo vanosisa kupiwa mitombo uyo unosisa kuvabetsera .

Igwinyiso remene mene vanhu tinosise kuende kuzvibhedhlera pona apo patingadayi teirarama ngeurema kuti tidetsereke ngekuti kuzvibhedhlera kune zvikwanisiro zvinotidetsera.

Igwinyiso remene mene muntu weshe wazwa nyama dzake dzeipanda unosisa kuguma kuchibhehleya kuti aongororwe ngazi yake kuti ingadai isina hosha ere.

Munthunje unosisa kuramba weidzingwarira ,ngekuti ndiwe unogadzira ndaramo yako. Munhu unoramba eienda kuchibhedhleya kuti avhenekwe ngazi yake, kuti ingadai isina hosha ere.

Nyamashi unouyu ndaguma mukati mwetaundi ndikaona zvikwangwari zvakanyorwa kuti chengetedza utano hwako muntu saka muntu wega wega unosisa kuzviziya kuti chiro chakakosha maningi.

Muntu unosisa kudzingwarira kuita muntu unosisa kuziya chikafu chaunosisa kurya chisingakonzeresi hosha dzayo nyamashi unouyu, uye muntu unosise kuramba eivhenekwa ngazi yako.

Igwinyiso remene mene vantu vanosisa kuenda kuchibhedhleya kuti varambe veiningirwa ngazi yawo vaonekwe kuti vangadai vasina hosha here ingadai yeipona pakati pemutumbi wavo.

Igwinyiso remenemene munthunje unosisa kudzingwarira maringe ngezveutano hwako unosisa kuziya chichikafu chaunosisa kudya kuti chineutano here kana hachina.

Vantu nje vanosisa kuramba veivhenekwa ngazi yawo mukati mezvibhedhlera izvi zvakanaka ngekuti unoita weiziya hosha inoda kukumomotera pamutumbi wako.

Muntu weshe unosisa kuziya zvakakoshera utano hwake, uye muntu unosisa kuramba eivhenekwa ngazi yake, mukuwo ngemikuwo, kuti aonekwe kuti ,ingadai isina hosha ere.

Tinosisa kudzingwarira maringe ngekuziya utano hwako. Utano hwako muntu unosisa kuramba weivhenekwa ngazi yako kuti uzobhuyirwa kuti ungadai une hosha iri.

Igwinyiso remene mene muntu ngekuti hosha aionekwi nemaziso nje unosisa kuramba weienda kuvhenekwa ngazi yako mukuwo ngemukuwo kuti uonekwe hosha ingadi yeipona mwauri.

Igwinyiso remene-mene muntunjee unosisa kuziya maringe ngezveutano hwake. Kuti muntu ungarwisa sei hosha ingadai yeida kukumomotera pona ipapo.

Muntunje unosisa kuramba weivhenekwa ngazi yako kuti uonekwe kuti ungadai usina hosha ere ingadai yeipona mukati mwendaramo yako uye unosisa kudzingwarira mukati mwendaramo.

Muntu nje unosisa kuzvingwarira uye muntu unosisa kuramba weienda kuzvibhedhlera kuti uvhenekwa ngazi Yako woningirwa kuti ungadai usina hosha hre unopona pauri.

Inini wemenemene ndinoti panopera mwedzi mitanhatu, ndinoenda kuchibhehleya kunoringirwa ngazi yangu kuti ndione kuti ndingadai ndisina hosha here inopona pandiri?

Nyamashi unou tinoona kuti vantu vazhinji vanofarira maningi kuhya asi vasinga rumbi muntu unosisa rumba kuti usabatwe ngehosha dzeshe dzeshe.

Igwinyiso remene-mene, vantu vanosisa kuramba veivhenekwa ngazi yavo mukati mwezvibhedhleya kuti vaonekwe kuti havana hosha ere ingadai yeipona mwavari.

Utano hwemuntunje hwakanaka maningi ngeimwe ndaa kuti muntu unosisa kuziya utano hwake unoramba eikurudzirwa kuti ngaaende koringirwa ngazi yake mukuwo ngemukuwo.

Hutano hwemuntu hwakakosha maningi ngekuti ndihwo hunoita kuti muntu akwanise kushandidzana neantu zvakanaka mukati mwemishando kana mukati mwentaraunda yaangadai eigara.

Gwinyiso remene-mene munhu njee unosisa kuziya zvakanakira utano hwako. Uye muntu unosisa kuramba weiguma kuzvibhedhlera kuti uringirwe ngazi yako kuti ingadai isina hosha here.

Igwinyiso yemene mene tinoringira kuti mukati mwezvibhedhlera mukashaika mutombo muntu unonyorerwa gwaro raanohamba naro kuenda kuzvitoro zvinotengesa mutombo otsvaka mutombo wachona.

Igwinyiso remene-mene, tinoringira kuti mukati mezvitoro zvinotengesa mitombo munoshanda vantu vanoziya maringe nezvemutombo yachona.

Igwinyiso remene mene zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kunge zviri pasinde ngendau iyo yechibhedhleya, kuti vantu vasazohamba mwimwango mikurutu kutsvaka zvitoro izvi.

Igwinyiso remenemene zvitoro zvinotengesa mitombo zvakabakoshera yamho ngekuti zvitoro izvi zvinosisa kutibetsera konapo patinenge tashaya mutombo mukati mezvibhedhlera.

Zvemene mene zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisawo kunge zviri pasinde ngechibhedhleya kuitira kuti vantu vanenge vatama mitombo kuchibhedhleya vasazohamba mikuru kuenda kuzvitoro zvona izvozvo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvitoro zvakabanaka yaambo mukati mwendaraunda vantu vanoshanda kuzvitoro izvi vanenge vakafunda hai kuti vazokwanisa kutitengesera mitombo chaiwo chaiwo.

Vantu vanosisa kuramba veienda kuzvibhedhleya koringirwa kuti ngazi yawo aina hosha ere vopuwa mutombo asi kana kuzvibhedhleya kusina mutombo tinosisa kuzvitenga kuzvitoro zvinotengesa mutombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kunge zviri muntaraunda dzetingadai teigara. Izvi zvinoita kuti pona petinowirwa ngehosha tikasire kudetsereka.

Ukaguma mukati memataundi kana kuma kanyi unoona zvitoro zvinotengesa mitombo asi kuti utenge mutombo kuzvitoro uku unosisa kunge une bhuku rakanyorwa nadhokodheya.

Nyamashi tinoona kuti kwane zvitoro zvinotengese mitombo, kuzvitoro uku kwakambanaka yaamho ngekuti kunotidetsera ponapo patinenge tawirwa ngehosha toshaya mitombo kuzvibhedhleya. Tinoiona kuzvitoro zvona izvozvo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvibari zvitoro zvakanaka mwukati mwendau dzatinogara ngekuti zvinotidetsera ponapo petinoshaya mitombo mukati mwemuzvibhedhleya. Izvona zvinenga zvinayo mitombo iyona iyoyo.

Tikaningira mukati mezvitoro zvinotengesa mitombo tinoona kuti munogara makachena ngekuti mitombo inosisa kugara mundau yakachena kuti irambe yeishanda.

Zvitoro zvino tengesa mitombo zvakanaka maningi mukati mwe ndaramo yedu ngekuti zvitoro izvi zvinoti detsera ponapo patinenge tashaya mitombo mukati mwe zvibhedhlera toenda kotenga kona ikweyo.

Ngedenda yekuti tinenge tatama mitombo kuzvibhedhleya tinopeisira takuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo mukati memataundi kuti tipuwe mutombo.

Igwinyiso remenemene tikaringira muzvitoro zvinotengesa mitombo munosisa kubvunza murugwaro kuti akwanise kudetsereka kuti apuwe mutombo waanenge anyorerwa kuchibhedhleya.

Nyamashi unowu tinoringira kuti mukati mwemataundi tinoona zvitoro zvinotengesa mitombo zvitoro izvi zvinosisa kutidetsera ponapo patingadayi teitsvaka mitombo yatinoda.

Muzvibhehleya tinoringira kuti kukatamike mutombo, vanokunyorera gwaro rekuti uyende kunotsvake mutombo kuzvitoto zvinotengesa mutombo. Zvitoro izvi zvinoonekwa mukati mwema taundi.

Mitombo tinosisa kuiona muzvitoro zvinotengese mitombo uye zvitoro izvi zvinosisa kutidetsera pona apo patingadai tawirwa ngehosha dzakasiyana siyana.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakakosha maningi mukati mwemiganga ngekuti zvitoro izvi zvinosisa kutidetsera ponapo patinotame mitombo mukati mwezvibhhleya toenda kotenga kuzvitoro zvona izvozvo.

Zvitoro zvinotengesa mutombo zvibari zvitoro zvakanaka yaambo ngekuti zvitoro izvi zvinosisa kutidetsera ponapo patinenge tashaya mutombo mukati mezvibhedhleya tinosisa kuendeyo kuzvitoro izvi tonopuwa mutombo.

Muntunje unosisa kuziya maringe ngezveutano hwake asi kuti aziye unosisa kufundiswa ngemuntu unoziya ngezvazvo sevekuzvibhedhleya.

Igwinyiso remene-mene hosha ikanesa mukati mumuganga kana muntaraunda vantu veku zvibhedhlera vanohamba vachifundisa vantu maringe ngekurwisa hosha yona iyoyo.

Ndakaenda kuchibhehleya ngeumweni mukore ndeiguma pachibhehleya ndakaoona zvikwangwari zvaifundisa vanhu kuti vaziye maringe ngezveutano ngehosha dzingadai dzeinesa.

Igwinyiso remene mene vantu tinosisa kunge teifundiswa maringe ngezveutano nevantu vekuzvibhedhera ngeiyi ndaa vekuzvibhedhera vanokonapo kuhamba muntaraunda veifundisa.

Vantu vechidzimai vanosisa kuziya maringe ngezvechibereko chavo. Ngekuti chibereko chona ichocho chinobatwa ngehosha dzakadai kusiyana-siyana.

Vantu wechidzimai vanosisa kuramba weinovhenekwa ngazi yawo ngekuti vanobatwa nehosha dzakasiyana siyana kunyanya-nyanya mukati mechibereko.

Igwinyiso remene mene vantu vechidzimai vanosisa kuramba veivhenekwa ngazi yavo uye kuramba veivhenekwa chibereko chavo kuti chionekwe kuti chingadai chisina hosha ere inopona pachiri.

Utano hwakakosha maningi kunyanya nyanya hutano hwechibereko kuvadzimai. Ngeiyi ndava vantu ava vanosisa kuramba veivhenekwa ngazi yavo nechibereko chavo.

Vanthu vechidzimai vanosisa kunge veiramba veivhenekwa chibereko chavo mukuwo ngemukuwo ngekuti kune hosha dzinobata vanthu vechidzimai chete.

Igwinyiso remenemene vandu vechidzimai vanosisa kuramba veiyenda kovhenekwa ngazi yavo kana chibereko chavohe kuti vaoonekwe kuti vangadayi ere vane hosha ingadayi yeipona pavari.

Hutachiona hunobata madzimai, uhwo hwatinoona muchibereko, hwakashata maningi. Ngeiyi ndaa, madzimai vano sisa kuramba vei vhenekwa chibereko chawo.

Igwinyiso remene-mene, ndombi kana kuti vadzimai vanosisa kudzingwarira maringe ngezveutano hwechibereko chawo, chinosisa kuramba cheivhenekwa mukuwo ngemukuwo.

Varumbwana, vechisikana kana kuti madzimai, vanosisa kuramba veiringirwa chibereko chavo, kuti vangadai vane utachiona ere hunobatwa chibereko.

Tikaringira madzimai vanosise kuramba veienda koovhenekwa chibereko chavo kuonekwa kuti achina hosha ere ingadayi yeipona pachiri uye zvodzivirirwa sei.

Tikaringira mukati mwendaramo yedu tinoona kuti ponapo petinenge tisisina kujaira kurumba ,tikarumba tinokuwara kana kunzwa nyama dzeipanda , asi kuzvibhedhlera vanotipa mutombo wekunyaradza papanda.

Igwinyiso remene mene tinoningira kuti mukati mezvibhedhlera mune mutombo uno hina zviro zvakasiyana siyana. Uye mitombo iyi inohina vantu vayani vanenge vakuwara pavanenge veirumba.

Mitombo inoshanda zviro zvakasiyana maningi, pane mujaha wakawa apo paayirumba mumujaho wake ,akabva ayenda kuchibhedhlera ndokupuwa mutombo, akatohinwa.

Nyamashi ndarumba, ndikasvika pakufenda, asi ndaona vekuchibhedhleya vandipa zvavandipa mutombo, ndabva ndapuwa ndikona simba rekurumbahe.

Mitombo yakanaka maningi ngekuti mukati mezvibhedhlera tinoona kuti kune mitombo iyo inoporesa vantu avo vangadai vakuvara marenje kubudikidza ngekurumba .

Mitombo yakanaka maningi. Kune mitombo iyo inosisa kuhina panopanda mukati mwenyama dzemuntu kunyanya-nyanya vantu vanoita zvemajaho kana zvemabhora.

Muntu ukarumba unokona kukuwara ngeiyi nda kune mitombo inosisa kuhina vanhu vakuwara waiita izvi unozviita uri kuzvibhedhlera.

Ngekuti vantu vanorumba vanozwa kuti nyama dzavo dzinopanda pona pavanorumba , asi kuzvibhedhlera vanopiwa mutombo wekunyaradza panopanda.

Igwinyiso remene mene mitombo yakabakosha yambo mukati mwendaramo dzevantu, kune mitombo iyo inoshandiswa ngevantu vanoita zvekurumba kuti vakwanise kugwinyisa marenje avo.

Vanhu vanoita zveku rumba vano sisa kupuwa mutombo uwo unosisa kuvapa simba kuitira kuti pona pa vanenge vafenda vopuwa kuti vaone simba reku rumba .

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo inoshandiswa midziyo iyi yakabakosha yambo nekuti midziyo iyi inosisa kutidetsera pona apo patinenge tawirwa ngehosha.

Utano hwevantu hwakakosha maningi. Vantu vanosisa kuramba veifundiswa ngezveutano uye kuti varambe veienda kuzvibhedhleya kunovhenekwa ngezvidziyo zvoriyo kuzvibhedhleya.

Ukaguma mukati mwezvibhedhleya unoona midziyo yakasiyana siyana inenge irimo iyo inoshandiswa kuvheneka ngazi dzevantu kana kuvheneka kuti muntu uchiri mutano ere.

Tikaguma mukati mwezvibhedhleya tinoona mune midziyo yakasiyana siyana midziyo iyi inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vakone kudetsera vonavo vanenge vawirwa ngehosha.

Igwinyiso remene-mene tinoringira kuti muzvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana, inoshandiswa kuvheneka ngazi kana kuita zvimweni zviro. Asi zveibetseredza mukati mendau yona iyoyo.

Nyamashi ndaguma kuchibhehleya hai ndochosvika ndochoona dhokodheya ochondivheneka ngazi yangu asi mukuvheneka umwu waishandisa midziyo yaiyishandisa.

Mitombo yekaretu yainga mitombo yakanakayambo ngekuti mitombo iyi antu vaienda kunoitsvaka mumakwasha opedza ouya nayo , umweni yaitorwa arimashakani vomwa.

Mitombo yakanaka maningi asi mitombo yakudhaya yaisisa kushandiswa ngevanoiziya. Kuti vakone kuhina hosha zvisauraya muntu.

Mitombo yekudhaya vanhu vaiisima kana pakanyi iri mbuti vopedzapo munhu akarwara vokuma mashakani acho omaisa mumvura otokwata otopa munhu otohinwa.

Igwinyiso remene mene mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi. Ngekuti mitombo iyi vanthu vanoitsvaka mumagwasha pedzepo vouya nayo kanyi kunohina hosha.

Mitombo yekudhaya yaishandiswa ngevantu vakawanda maningi vantu ava vaiona zvakanaka kuti vakwanise ku detsereka kubudikidza ngeku chere mbidzi dze mbiti.

Zvemenemene mitombo yekudhaya yaibaashanda yamho asi vantu vekudhaya vanosisa kuramba veifundisa varumbwana vavo kuti mitombo iyi tinoishandisa sei kuti tirambe teidetsereka.

Nyamashi sekuru vangu vaende mugwasha pedzepo vauya nekambuti kavaitsenga-tsenga, kwai ndirikunasire zino rangu ngekuti uyu mutombo wezino.

Mitombo yanyamashi yasiyana memitombo yekaretu. Mitombo yekaretu vantu vaitoenda mumagwasha vokume mbiti, vakume mbiti vouya nadzo kanyi votwa kugadzira mutombo.

Mitombo yakanaka maningi mukati mwendaramo dzevantu. Vasharukwa vedu vaiya vasina zvibhedhleya. Vazhinji vakhona vaihamba mimango mikuru kuende kootsvake mitombo mukati mwemagwasha vouya nayo.

Vasharukwa vekudhaya vaienda Kuno tsvaka mutombo mukati memagwasha. Vandu ava vaiya ngeruzivo yemitombo iyi, hino nyamashi vandu vazhinji avachaiziyi.

Igwinyiso remene mene tinosisa kuramba teishandisa mutombo yekudhaya ngekuti mutombo iyi yaiya isina cheinozokonzera ponapo muntu paanenge amumwa.

Mitombo yekudhaya yaiya mitombo yaka naka maningi ngekuti muntu waitoimwa asi iyo yacho isina chaino konzera mukati mwe ndaramo yako kunze kwekuku hina hosha.

Iginyiso remene-mene mitombo yakudhaya yaiya mitombo yakanaka maningi. Ngekuti mitombo iyi yaita kuti antu vakwanise kubetsereka pona apo pavanenge vasina mutuso vekubvisa.

Tine mitombo yemhando nemhando asi kudhaya kwaiya ngemitombo iyo kwevantu kwavaitsvaka mutombo iyi mukati mwemagwasha mutombo iyi mizhinji yavho yaiya mbiti.

Tikaringira mitombo yekudhaya nemutombo yanyamashi zviro zvakaba siyana mitombo yekudhaya vantu vaito hamba mumango mukurutu kuenda kunotsvaka.

Mitombo yekudhaya vanthu vaikume mashakani votomatswa kuti muntu amwe, asi vantu ava vaienda kunoitsvaka mitombo iyi kuretu-kuretu kwemene.

Mitombo yanyamashi yasiyana nemitombo yekarutu mitombo yekarutu yaiye yakanaka maningi ngekuti vantu vaisarwariswa ndiyo mitombo iyi asi vaibapona yambo kubudikidza ndiyo.

Vantu vanosisa kusima kana kambuti kanokone kubetseredza pona apo paungadai warwara ngehosha yausingafungiri mukati mwendaramo yako.

Mitombo yekudhaya yaiya yakanaka maningi, ngekuti mitombo iyi yaisashandiswa nevantu zvisizvo, sekugadzira zviro zvinodhaka asi yaibashanda yaemho kugadzira mitombo ino hina hosha.

Vantu vekaretu vaishendisa mitombo yemuma gwasha izvi zvaiya zvakanaka maningi ngekuti zvaidetsera kuti tikwanise kuhinwa madambudziko angadai kusiyana mukati mwendaramo yedu.

Nyamashi tinoona kuti mitombo yekudhaya ndiyo yakazovandudzwahe kuti iite mitombo yanyamashi yetinoona. Izvi zvakabanaka maningi ngekuti inoshanda yaambo kuhina hosha.

Mitombo yekaretu yaiya mitombo yakanaka yaambho ngekuti mitombo iyi, vantu vazhinji veidetsereka kubudikidza ndiyo uye vaikwanisa kuiona pasina mutuso.

Gwinyiso remene-mene mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka yaambo. Ngekuti mitombo iyi yaibetsera vantu vonavo vaida kuishandisa vasina kana mutuso.

Igwinyiso remenemene mitombo inosisa kubatishandira kunyanyanyanya mitombo yekudhaya ngekuti mitombo iyi yairapa zviro zvakasiyana siyana yairapa besha imweni yairapa mazino anopanda.

Mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi . Ngekuti mitombo yekudhaya vantu vangoisima kana mbiti votouya veikuma mashakani kuti iite mitombo .

Igwinyiso remene mene mitombo yekudhaya mitombo yaibashanda yambo ngekuti vantu vazhinji vaiona mumagwasha avo pedzepo vomwa ngemvura kuti vahinwe.

Tikaringira mitombo yekudaya yaiya yakanaka maningi Asi mitombo iyi yaida vantu vanonyade kuziya ngezvayo kuti vakwanise kuzotidetsera ponapo patinenge teida kurapwe hosha.

Tikaningira nyamashi unowu tinoningira kuti mitombo yaishandiswa kudhaya vantu Vazhinji avachakoni kuishandisa asi mitombo iyi yaishanda yambo.

Nyamashi tinoona kuti mitombo yekudhaya yaane vantu vashoma vanoziya ngezvayo uye vantu ava vanosisa kungwarirwa kuti tizoramba tichiziva mitombo yona iyoyo.

Igwinyiso remene mene mitombo yanyamashi yabai siyana nemitombo yekudhaya ngekuti mitombo yekudhaya hai vantu vaibai hamba mi mango mikurutu veyi enda kotsvaka mitombo iyi voouya votohina hosha ingadai ine muntu.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka yaampo asi yekaretu yaiya yakanakisa nekuti vantu vaitoiona pasina kana mutuso wavanenge vabvisa mukati mwendaramo.

Igwinyiso mitombo yanyamashi mitombo yakanaka yampho yasiyana ngeyekudhaya asi yekudhaya yaishanda yampho uye vantu vaikwanisa kuiona pasina mutuso.

Igwinyiso remenemene mitombo yekudhaya vantu vaiziya ngezvayo vaienda kunoitsvaga mukati memagwasha asi vazhinji vakona vaiona pasina mutuso .

Igwinyiso remene-mene, mitombo yekudhaya yabasiyana nemitombo yanyamashi ngekuti mitombo yekudhaya yaisisa kuhina hosha dzakasiyana-siyana uye vantu vaiitsvaka mumagwasha.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti mutombo yakakosha yaamboo. Mitombo yekare vantu vaitokone kukuma mashakani vokwatisaa vomwa kuti vakone kurapa hosha dzakaita sebesha.

Mitombo yanyamashi yabasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti mitombo yekudhaya vantu vazhinji vaitohamba mimango mukuru kuti vatsvake mitombo iyi uye mitombo yekudhaya mizhinji yacho yaiva mbiti yaishandiswa nevantu .

Mitombo yekudhaya vantu vai isima kana paberere pe mbatso dzavo kuti vazo kwanisa ku yitora ponapo pavangadai vazwa kuti vane hosha ingadai yei tambudza mukati mwe mutumbi wavo.

Igwinyiso remene mene mitombo yekudhaya vanhu vaienda kundoitsvaka mukati mwemagwasha pedzepo vouya nayo kunohina hosha.

Vantu vekaretu hayi, vaihamba mushango, kuti vatsvake mitombo iyo yavaiona pambiti. Vopedza voikuma mashakani acho vouya nayo kumphatso.

Igwinyiso remene-mene, vantu vazhinji, vanosisa kuramba veishandisa mitombo yekaretu ,ngekuti mitombo iyi, vantu yaiya isina chimweni chainokonzera ,mukati mwendaramo dzevantu.

Tinobonga yambo kune vasharukwa vakaziya kuti mbiti idzi dzinoshanda kugadzira mitombo, mitombo dzekaretu dzaishanda yambo uye vantu vaiiona pasina mutuso.

Mutombo yekudhaya yaiye yakanaka ... ngekuti yaidetsera pona apo patinozwa kuti nyama dzedu dzinopanda. Uye mitombo iyi vantu vazhinji vaiiona pasina mutuso.

Nyamashi tinoona kuti mitombo yekaretu itongoriyohe asi vantu vane ruzivo nezvayo ndovarikuita vashomani. Vanosisa kufundisawo vamweni maringe ngezvemitombo dzachona.

Hurwani wakasima mbuti pabani pechiberere chemuzi wake. Izvi zvaiitira kuti asazohamba mumango mukurutu eitsvaka mutombo wanenge eida.